Bia nyɛla ŋun gbubi dala ka dala maa nyɛ din dihi nachiinsi ka o bia tabi ʒi o nyaanga ka bi nyɛ dabba mini paɣaba kq o ŋmɛri dala maa ka bi ʒi tingbani shɛli din nyɛ zaɣ sabinli puuni bi pirila namdi konkoba

Paɣa nyɛla ŋun ʒi bini o ʒila bini ka binyahari nyɛ din bɛ tahapoŋ maa puuni binyahari maa nyɛla dabam dabam kpama bɛ di puuni ka di nyɛla kala dabam dabam zaɣ ʒiɛhi biɛni ni zaɣ sabila

Niraba nyɛla ban galisi kpɛ ŋo n ʒɛ palli zuɣu ka chɛchɛ buɣuma bɛ bi nyaansi ka bi yɛ liiga konkoba konkoba ka niɣi ku nyɛ din mɛ n giliba ka sanbood nim nyɛ din ʒɛ bi tooni ka doo maa pili zipiligu

Loori nim nyɛla din ʒiri tankpaɣu ka loori shɛli toori tankpaɣu maa niŋdi ba Loori nim maa kama nyɛla zaɣ ʒiɛhi ka loori so ŋun toori tankpaɣu maa niŋdi ba maa nyɛ zaɣ dozim ka tankpaɣu maa nyɛ din ku puya

Paɣaba nyɛla bin ʒi daa puuni bi nyɛla bin kohari bindira konkoba konkoba bindira maa shɛŋa n nyɛ naazuhi ka naanzuhi maa nyɛ zaɣ vakaɣa ka chɛchɛ buɣum ʒɛ bi nyaanga ka bi nyɛ ban yɛ liiga balibu balibu

Paɣa ŋo nyɛla ŋun do chinchina puuni ka la ka o nyina yina ka gbubi tangali mii o nuuni o nyɛla gbaŋsabiliga chinchina maa nyɛla balibu balibu zaɣ dozima biɛni zaɣ sabila biɛni ka zaɣ ʒiɛhi biɛni

Bihi ayi nyɛla bin ʒiya bi ʒimi n pamdi taba bia yino nyɛla ŋun ʒi kuɣu zuɣu ka bia yino nyɛ ŋun ʒi tiŋa ka ŋun ʒi kuɣu zuɣu maa pamdi ŋun ʒi tiŋ maa ka mee mɛ n giliba